fayimmate ijaara minnanni woy ijaarsinanni iboobbase ujawa geeshshah qinaabbinota ikkannooi xawaabbu nooti haktono way wolq hattono wole wole wolqa noota ifikihasiissaasi meleerroho tattae woywanteete uurrinsha ajaha dihasiishshanni

saadate ciatto anfummonte gide gobbaankira dagaankeira sagalimmate hattono saadate binni ashi'neemmota angeemmorinna inteemmo horora lowo kaa'lo utannoonketa ikkitino daafo saadate ceo alpinni doore sfisiinsummuronna dagaankira isilaancho ikkitinota rosicho uunummoro lowo geeshsha dikku ikkitanno

Mannu tene yannara katamate jajjabba insurance giddo eano yaate insuranceno e'nonniti wodhinonni wodhonna seeri garinni babbaxinore oosichoho mineho hattono seeda yannara e'nonni qaali garinni gumultanonna owaante uyittanotta amanatino uurrinsha ikkittano.

kaameela hirranni base tophiyu giddo kiirotenni no yaa dandiina ta jajjabu quchumira hawaasaoo labiyowa wondo ergaalamete bansa hattono baasera deeranno yiiniro buuxama hooga calla dandaanno daafa rooru manninke adisawaa haranno hattee basera kayinni lowo momoddo kalaqantanno daafo woxinsa hawa gede fulanno kuni gatanno wede maa loosa hasiissanno yitaata hasaawa haasiissanno.

Mininna biirote uduune daddallano yineemmoti halchonsa gobbanni loossanokki gede qeechine daddalo woyi hanafu woyte borreessite eessitino fiqade gara yaa ikka dandaano daafira wolu woluha sa'anokki gede qeechine babbandonni hayyoti mootimmate widooni.

akisiyoonete dikubba yineemmot maamarunni woy mannu gambaye gaamootenni akisiyoone fa'nienna hakkiicho woote codhine obaxiyo garinni uurriinsha kalaanqe hidhinanninna suuqi'nanni baseeti tenne basera afi'nanniti kayinni owaante woluwinni roore rakkinotanna beefinota ikkitanno dhaafira mannu lowo geeshsha hasi'ranno

sidaamu dagabaxxitinota hassanno sire babbaxino gudinoosi konne budeno kayinnei seekkite agadhitinanno agadhitanno beeti aliitihu albiitihu yiita seekkite agadhite itatea guddi'rate gare haktono albi annuwa abbitoota cooranna hayyoo coyi tirate bude seekkite amaitam konne budenke hee'nemowaheenne seekkine sidaamu lamo agadhanni amaxxa meessa la'ann

Boondubba yineemmo woyiite quxure aanasi tsaanfe giddose lowo nootte amaddinote mitto amaxxine hirate kalanqoonni hayyooti.

Hidhanna hirate mereershi lowo kaayo kalaqino mannaho yinanni woyete gate loosamino uduune woyi intannire angannire hattono babaxitinore saadao lawinore hidhinanni hirate mereersha Lowo geesha Manu hasatonsa garinni afirano gede injoo kalaqano base ikanna tenne basera kayinni mootimma adhitano muro woy qaraxi baxeo garaha ika dinosi.

agunna sagalete mini daddalu base ikkanna tenne basera kayinni mannu sagale saga'le kairo ago aganno bikku aleenni ikkiro lowo geeshsha mitto hallaanyano ikko wole daga qooxeessutano goddaasannonna wolewichi widira saasannoh ikkanno daafira bikkunni ikka noosi wo'monkori

gumu laalchi irsha ineemmohu guma laalenna mixxinanniha ikkanna mite kayinni darotenni woy abbaxxiyo garinni afi'naata ikki turono gumu laalchi irsha tineemmohu baaqeela oata rao sindeoo gashe axxono woloota lawinorehu gumu laalchi irshuwa mitteenni amadanno

jerkekitirikisi jarmente amadooshshe ineemmu jarmete amadooshshe jarmetini magarinni tarapanno magarnitigawajcuse ixannota baalanta giddose hedo amadtinotanna hegennotenni xiinxallo noota guma hamadisiisse eeli geeshsha dirriissimmannaho qajeesha uuxanni hedo cumisheeshshanno ogeeyye ekkitanno amadoosh finoho gariho

fayimmate uduunne mulla gedee assine hunanna mulla basira woora lowo geeshsha gawajjo abbitanno daafo fayyimmate uduunne hasiissanno irkonna hasiissanno towanyo assa yanna yenna yananitenni lowo geeshsha dancho ikkitanno daafo ko golinni qinaawino manni ogimmasi garinni agariro lowo geeshsha dancho ikkanno

mikote fayyimma lowo geeshsha agadhannohu quchummu qooxeessirahi'rano mannaati baadiwyete quuxeessirano mannira heduno jawa diheedhannonsa itiha fiirate hugatenninnawih hshirohogatenni jawaga jawajjo giddura amadamanni daafira lowo irko assinanneensa gedeenna huduunnichino baala weellanno gode assidanchate

gopate no ikko hallanyaho no qarqaruyaa baalankereeti qarqaru xuraawiro qarqaru baiha ikkiro qarqaru widoonni afi'meemmo injoo hoogguro gobbankeno mittu hallanyino woy keeraanchimmate iima jawuri booraawanno daafo qarqananke wo'munku seekkine agara hsiissannonke ayyeno gede sorreno ba'annokki gedenna wayino hattono babbaxxeyonkerichiri xuraawannokkinna qarqaru ba anno gede assa dino

yanna yannantenni fayimmate widoonni fultanno poolise jawana qinaadoo ikkitinota wo'munku anfoomu tenne yineemm breete bafisho gede ogimmatenni jawa geeshsha'rinookki manyi la annonna waante anno ikkikkinni poolise agadhenna hedo cu'mishishanni ha'rannoh ikkitinota baalunku buunxo

hospitaalete woy fayyimmate minna hospitaalete neemmoite mootimmate widoonni qixxeessinannita ikkitanna fayyimmate minna hallanyu fa'ne loosannota paxxitwoti heedhanno teera kayinni assinannirchi barru barronkuuyannaante sa mitte mittete woy aganu giddo qorqorshe assinyo daanchajawuri la'nanniri hee'ranno dafo kunni qooxeessira

sirote fayyima bashsho sirote fayyimma shota gede asselami xa kayi muli badi kawa illahcha tunge loonsanni hee'noonni daako siroote yannara woy ama mitte godowii heedhe woy ilati rakkora kiro bashsho minieltanni gobajjuno jabo ikkitanno tenne yannara kayinni mootimmate huurrisinonna kitxaabbisino garinni fayyimmate hunda marte owaante fidhanno

taraawarno dhipi yanna yannantenni mite yannara yanna agare dirra hagare daannoh ikkanna taraawanno dhipi sa anno doogo agadhinannohu mimmituuurotu ikkisama hoogatenninna obaxeericho horonsigu'u foronsinoh uduunnicho wolu foronsi'ra hoogatenni taraawanno dhipi ita

mootimmate elekitiroonikisette owaante hasiisannohu quchumaho hee'ranno dagara we mannira jallaa ikkikkinni baadiyyete hee'ranno manniranno haasiisanno daawo heedhu injue horonsi'ne hedhanno dagankira elektiroonishette owaante base baala eellisha hasiisannonkehedhoo mikkoo miro hu'manda basi'ra inanni deerrinna

maga'note mini fayinaansete owaante yineemo weete maga'note mine maga'nine mine minanniha woy hattono buxicho beenkanniha hattono babbaxxiho horora hosiinsi'nanniha fayinaansete owaante woxe woy womaasha konne kayinni mitte basera duunnanni fulonna eo gamba assine woy kennanni baseete owaantetenninni baada dandiinanni

qarqaru keeraanchimma qarqaru keeraanchimma qarqaraho giira giirre fultaawiliile qooxessa huntanno wayi akkabaawi heedhanno hattinu babbatinu faabirikkah batidhanno beete olluu qooxeessu turiro wy agarooshshisi bairo keeraanchimma ba aldaaho baalunku qeechanke filasiissannonke

hedebeelchu dano agarooshshe tiineemmo hedeweelchu dano doogo teekko giiratenni babbaxxi horichi wayi wo'meennaattono qooxeessa babbaxxi horichi kaenna mittu manjirano qooxeessu mannirano mitte dagganno gawajcu agarooshshe agarranni garanna qixxaambi mamooti ikkannuro agadhine hedeweelchu garinni ikkannore baala qolqo'nanni garaatto

dubbu latishshi hee'riha ikkiro lowo geeshsha injoolla aanno ikkinniina godda anno woy gawajjo hedhano sine dihendanni muli bari kawa chigginye woy haanja muru gaado fushshinoonnihu lowo geefhsha kunni dubbu latishshi widira qole tiiwannonke daafo illachatti hunge loosa baalunku hallanyi woy daga gadachooti

adonna adote sircho hirrani suuqera mannu duuchu gari ado karsiise hiranna wommannu gooxeessu gawajjote giddora annokki gede assate manchu umisi umosi ammane dagasino horaameeyyesi hagirisiissanno owaante aannoha ikka hasiissannosi

qaqqaru keeraancimma tenne yannara illacha tunbe loosa haasiissannota ikkitinota ma'munku anteommo gay afajallekikinni qaqqaru agarooshshi iima we kooxeesso agarooshshiiimaw illacha thunge loosate widduraiate gambayaanna baablu geechaangotto hasiissannonni

dagate afaansha shiqisha yineemmo woyite daga mitte yannara woy babbaxxiworicho loosse latishshunni jawa guma maarekkisiissoha ikkiru hattee dagar afaansha mootimma ikko daga dagaawa uutannoho hakkoyi dagate afaansha shiqish nemmoafaansha dagate aa albillichono loosunni jawaattannonna latishshaho umonsa qixxeesitanno gede assate lowo irikko assano

fayyimate poolise woy hedo cu'mishihsha hedote cu'mishiinshanni woyite tenne uurrinshara fayyimmate daafira balaxe mannu daga woy hallanyu hattono qooxeessu mannino giddo fayyimate daafira ogimmano mannino afe hee'renni fayyimma hunannore bushota gede asse la'ikkinni agadhannokki ikkiro fayyimmate daaffo hedo cu'mishinshiro lowo egenno afi're agadhannon

xagicho xagichuho yineemmoho mittu manchi xissosinna woy daadinosire calla ikkara dandaa hooga dandaano xissote yineemmore mitte xissora xagichu hasiiseno konne xagicho kayi xiinxallote bunxoha ikka hasiissano xisso anfoyittera horonsi'nannoha ikka hasiissannosi.

deerru deerrunkunni rakimeno kuri gidduunni kayinni qaaqquulluwa kume meentuti labballu utiineenna gobbaadi gobbara bebbeenkeenna nakkoyi ninke gobba garinni wo'ma bebbeenkorino hie'ra hooga akkirono qaaquulluuri qayinni afantinoreeti hogi mansa mitturichirawoy qaaquullu iimxaadaarri calla hootti ilacha tugge waante uyianno

fayimmate uduunne duuchu heeranno daafo konne fayyimmate uduunne yannasi sayisinoha magarinni tunganni mabasera ikka hasiissanno yitannotera Haaroonsannanni arino Haroonsate widoonni noonsa qechansa fulanno manni baalanka fille horameeya assinayiha ikkiro lowo geeshsha daancho.

boondubba yineemmo woyete boonde akisoonete gede woy babbaxeyoricho yannate gede assine qixxeessineenna mannu hidhihenna tiriffeenna wole yannara latishsha loonse ka'ne qollayeha giddo woleno amadinoha ikkanna wole kayinni boondubbate yineemoti birru nootte ikkita lawishsh abbayyi koonfi woyeete boonde duuchi manni hidhino lamu sasu diri gedensaan hatti tirifteenna adhinno hatti boondete liqoote boondoono

tenne yannara inshuraanse jawano attelli kenniino owaante jawa afi'ranni noommano ikkona kayinni infuraansupha ute unanni fachu mireero mootimma lawiinse uunanniti w baxxiuhuw somudu worrannihu afaminohanna xawo ikkinoha ikka hasiissanno

manchu beetti loosira heera itanna rosiisa loosiratte mi'nate hattono woleho owaante aate giddossi buqqeete fayyimma heedhurootti buqqeete fayyimma manchi beettire hasiissannota ikkitino daafo xe'ne heedhannosiwa wonshiranni buqqeete fayyimmara balaxo uuro lowo geeshsha dancha ikkano

mininna biirote uduunni daddalaano mininna biirote uduunni daddalaano biiroote uduunni minihu ledo hiranna babbadooshshe kula hooga woyi hattono waagu baatooshshi iimira fushsha lowo geeshsha dancha di ikkitino konne kayinni biirote uduunni caratunni hirranni daafo afaminoro ikka dandaani iso lawisse mini uduunni waaga lowo geeshsha suta dino.

talawanno dhibba daanno beeteemmanno mimmituwa kikkisama hooga noonsi kunnira xarawanno dii danno doogo seekkine dagatte hedo cu'mishiishnna garga'inanni doogo rosiisa lowo geeshsha danchate ikkitino daafira tennera balalli hoogguro dancha wianneti hedo te girenna huluullo noo albinnir

agunn sagalete mini baariyyete meqqoquchummate nun lowo geeshsha hie'ranno manno uminesi hooginore hakku mare woximaashshisinni horonsi're milla'nanni agu kayinni gobbate gobbaannego gobbate giddoonni wole xagga karsine loonsonni dani hee'ranno daafu lowo mannini horonsi'ranno konne kayinni imbikku gaaleenni kanno gede mootimma yannaho tokki qorqora hasiissa

fayimmate oossine wole loosaasinewi badaansahu hashsha barra itokki loossanno jawa basenonsa dagate waantensano qajjadotti tenneera fayyimmate loosaasinira asiissanno baatooshshi bikkunnih daafirinsa bikkinni hasiisannonsa yitaotedoote gedenoono

falqate fayyimma fayyimmate agarooshshi tuqishsha mineemmobeete kalqete heedhannoti famitte uurinsha o'manka qorqoro assitannoti fayyimmate golinni fayyimmate hasiisannoricho tuqissannonna eeli geeshsha dirisse owaante uyitanno gede qorqorsho assitanno hattono gobbaate deerinni hasiisanno irko assitannota fajimmate kalqate

saimmate uduunne hawagede asi horonfira diasiessnnoonkyimmteduw heginoote higa cir hirisira asiessmootate saota hagarati udumomiginy garara arasuhqommhiillieinhisinesi uduny mena wolotuunni gede la a diyaasiessannonke goigersuni

buqqeete fayyiimma yiineemmo woyiite buqqeete fayyiimma keeraanchimma hendoonniwa yannatinni loonse hendo ha'nat hinds'n yannate iillatte ka'late si'no yannate ka'late heefshote olnaragaatehee'ratte hasiisannore baala assi'ratte buqqeete fayyiimma keeraanchimma hasiissanno daafo balaxoo buqqeenkera aa hasiissanno

buqqeete fayyimma yineemmo woyte yote buqqee xursiisannori huluullisannori woy co'icha ikkinokki looso loonsiha ikkiro buqqee xurittanno fayyimma diafidhanno yinanni buha coye karsiranna ga'ara sarraaqo ikkannore loosa dihasiissanno ga'ara doogote hee'nanni heshshora sarraaqqo ikkanno loonsire buqqeete fayyimma hedhanokki daafo maaro adhinaanni keeraanchimma hate widira luuncaawa luunicaawa lowo geesha hasiissanno

gobbate gedeno isipoortette amadooshshi lowo geeshsha hassanno ispoortette godo'laano babbaxxittewo gaamoti heera dandiitanno tennira kayinni agaruoshshu xiinxallo asa lowo geeshsha dancha mayira yiniha ikkiro lamenka widoo godo'laanote mereero farqo kalaqantannokki gedde assate

Adona adote sirchi suuqe, adote sirchi suuqe yineemmo woyte adote sircho buuro iibbado shafame geinto yine bandanni adote dani heerano kayinni adote sirchi yineemmohu buuroho woluno heeriro babbaxewo garini maashshineteni loonsonihu heera dandaano.

dagate babbaxxino garinni afaansha shiqinshanninna kaachinshanni albillicho jawaattanno gede assiniro bashshominni roore latishshahono ikko mootimma irkisateno hattono babbaxxino golinni jawaata ikkitanno daafo dagatte afaansha shikishsha lowo geeshsha dihuntanno kunni daafira mootimmano ikko daga dagaawa afaansha uutanni hadhro lowo geeshsha albinni roore bilchaata ikkitanno

Taraawanno dhibi yanna yannante yanna agare woy yanna iibbitanno woyite woy qiidanno woyete goba daanno konne dhiba mulla gede assine la'a dinonke mittu gabajjaamiro woleho sa'anno daafo qorowo meessi.

Onlinete hidhana hirate hayyo tenne yannara dancha nafu ikkituro lowo woxi ba"anni noo daafo mangisteno tennera hedo worturo dancha lawannoe.

mittu manchira buqqeete fayyimma noosi yineemmoha ikkiro umihunni kaliqa waajjannoho layinkihunni manna taashshe la'anno dandiiricho assanno mannu qarra umisihu gedde asse la'anno heeshshosi woyyeesate dodamanno sarraaqonna soro ikkinore iffire giwanno ikkiro kuni manchi buqqeete fayyimma noosiho yine hendanni

hedeweelcho dano roore anga kalaqantannohu doogote widoonni hattono xawaabbu maabiraatete widoonni kalaqantanno mommoddo widoonni jawu manni baddalamannanna godda"ama lala'nani konnira jawa kaa'lonna jawa irko assa hasiissanno base baseente

gobbaadi daddali biironna woxu soorro koske yineemmoti woxe soorri'nanni baseeti gobbaadi daddali kayinni yulineemmo gobbara qolle calla mitte goba hee'noe gobbaanni wole gopo aduucha daddalanni aldalo gubbaadi daddalu biirootineemmo yineemmote gobbara ge fulanno mannanna gobbaadinni daanno manna woseensinni haa'ne owaante uunanni batidhinookki kilaase woyi koskeete yineemmo baseeti

fayyimmate uduunne fayyimmate owaantera woy fayyimmate hajora calla hoonsira hasiisannonke fayyimmate uduunne wolurichi ledo kisiinsummoro mannu iima haa'ne loonseemmo gumi woy babbaxxino babbaxinoha xissote dana afa dandiinemoki daafira fayyimmate uduunne wolu uduunni gede shota assine gede asine la"ano dinonke karsiisano dinonke fayyimmate uduunni jawa qorophoo hasiisanno

Dijitaale baatoshi hayyo tinino giddoonni qolle harancho yanna giddo owaante afi'nanni doogoti yaate.

gobbate gobbaan boonsishibinshaannihu duuchi qaarichinne kunne qarichu kayinni gobbate giddohu abbinanmi beete oromanni garagofola horosiisiasiissanni kunne kayinni michi rucalloroonsianna hiti diyuchoroonsanni daafuqomonni gurroonni gariinni ikka hasiissannoshi duucaante yanno

Dubbu latishshi lowo geeshsha hasiisano yiniro bokkeessanna qarrisa di'ikkino mootummano dagano dubbu latishshira lowo illacha tuge loosisuro woyi suffano gedeno noohu heeranonna albi gede qooxxeesasi agarraniha ikkiro lowo geeshsha danchaho giddosi dubbu latishsha giddo heeranori affi'nanniri daa"attote baseno jawa heedhano daafira.

hidhanna hirate mereersha yineemmohu diikko teerate mitte uurinsha mootimma ugbase uyiteenna woy mannu mitte olluuhu gambayye hidhatenn hirate horonseanno base hidhanna hirate mereersha yineemmowe diikki'nanmi base quukophiiwiinni hidhannore uduunnicho uduunnichu soodira woy woxunni hidhtenne basehidhanna hirate mereershaati yineemmo

qarqarinke xurihaikkiro babbaxxeho gabaachura y sa'ni ama meemmolaafo qarqaranke baalunku agaranna diifinoha assa hasiissanno qarkaranke agarate baxxiho orrosichunno baxxiho egeenmo calla afi'raddi hasiisanno qarqaruyyaa baalunkura afaminoha ikkino daafoo qarqaranke jaadhasiso

hedebeelcho dano agarooshshe illacha tunge garranniha ikkanna doogo tewidoonni atton kayyimma tewidoonni agara kalaqamanni huduuchu redebeelcho dano agarooshshe hurinsha heedhara dandiitani ikkona kayinni kooxeessu mannira ido cu'mishiinsanni ha'ra lobo geeshsha hasiisannota lapanne

sirote fayyimma yineemmo moyite mayinchi beette ikko kalaqamu no babbaxxino garinni siranno tenni si'ranno yannara jaddo babbateoti iillitanno manni mate im hatte kayiinni gargartannori sirote fayyimma uurinsha woy irko hassitannori heedhano daafo hatte sirote fayyimma iima kalaqamannori heeranno yanna yanna hagarreshshi gannu insihari amaale heddo cu'ma lowo geeshsha kao

akisoonete dikkubba akisoonetenni mittu hallanyi fa'neenna woyi mittu su'minni hirranneeikkinni duuchu manni maamarunni woyi gamba yee qooxeessunnekko woxinsa bikkanninna afi'ramu gamba yite fantine dikkubba ikkitanna tenne dikkubbano hakko uurri'rannokki daafira loosanno manni kajjadonna ogeessa ikkinoha ikkiro lowo geeshsha doodhinanni

xagicho yineemmohu xagichu duuchu gari xagichino kunne xagicho kayinni baadi xagicho hattono wolew loosame dayinohanna xiinxhallote anfoonni xagicho ikkah dandaani kayiroore angallacha tunge xissote gara anfummoro lamenka horonsi'nummoro mannimmaankilla gawajjinokki gari ikke ikkiro xagisi'rate hoolannorichi keeshsha dino

fayyimmate uduunni duuchu garihuno mitu mundeete like bikkine la'nanniho mitu wodanuniho mitu hattoo hasiissanno bissa qooteessira massine la'nannih ikknn konne kainni boosaminonna kittaawosi gariinni amadanna qinaawino manni hatte basera wora woy gaama hasiissanno daafira

xagancho horonsi'naanniwoyite bikku aleen dinoonno alee horonsi'rano dinoonki afaminore dirisinni mannahu nawahu jawu garishshimmanshimmu galinni qideessine urunsihanni dobbaxeyo xagichi heeranno daafo xagicho xissote ledo xaadinsenna xissote ledo afaminoha xisso gargarannohanna ikka bikkisini urunsira lowo geeshsha gawaajjotewiinni gatissanno

sirote fayyimma tenne yannara lowo geeshsha agarantinota labbannota itkiturono mite mite giddo sa'ne la'nanni weete baxisannokirichi hee'ranni konne kayinni albihanna suwinoha ikkinoha assate sirote fayyimma widoonni iima iima assinni egenno xaata horonsi'neeri loworichi giwisannorichi kalaqama dandaanno daafo qorqoro assa hasiissano

gobbaadi daddali bironna woxu soorro kosike gobbadaddalira gobbaadi uduunne giddoo abbinne bidooda gobbaa fushshinanni woyite sayinsanni faco afidhe loosanno daddalaano ikkitanna hakkunna woxu soorro kosike loosanno beete maaxamooffunni loonsanni woxu soorro koske ikkitanno

fayyimate uduunni maqase hattoono maashinne irasoo hgannanniti gudduodunni higannienni giddoottu xannbuuxxe guma borreessi xabbixannoti baxxi wodanni konneetine gundannikdhaggate dayimanno konne duunni kayinni mittu wawoo rasiissann

qaaqullu akime yineemmoti qaaqulleho owaante utanno yanna baalantera kuri kayinni loowo laoohshi herannonsa mannu daafira qaaqullu mana duwe daimoof shimmaddu heere gawajjama dandaanno kunnira angaansa shaqqa donna ogimmate mi hadhinore wejjawa geeshsha rosinore kka noonse

akisoonette dikkubba yineemoti akisoonotenni hirete liqoote babbaxxeno maammari akisoonete gamba Yee hirannota fajjo nootta owaanteno shotu gari afi'ra dandiinannita hattono ammanooshi noota yannanna eo baxxitino garinni tammante woy lexxo batidhinoti nookkita loosannota akisiyoonotte dikkubbaati yineemo

taraabanno dhibba gargaratte yanna uunekkinni baaranna heleisisha lowo geeshsha asisano daato mannu baalunku kinnira llacha wuro lowo gashsha ganche labba kunnira daanni uqeechine worruunni garicha laikikinni baalunku shasifuliro lowo geeshsha qai gaayitannotinniredootte widuno

Hidhatenna hirate mereersha, hidhate hirate mereersha hubbi ytino woyi abbinoniricho hidhinannirini roore mimmittoho amanoshe kalaqanonna ga'arano hagiireho masimara biifanoha techo loonsanniha ikka noosi.

qaaqullu hakime yineemmote qaaquullu hajo iima lowo geesha illachishshe loossanno hakimoota ikkitanna qaaquulleho bikkinsanni woy deerrinsanni alee ikkitinokki ikiminna uutannorenna gawajjo nookki garinni loossannore qaaqqillu hakimeeti yineemmo baxxitino ogimmano heedhannoonsa bilaata affanno yine hendanni.

Baankete application ,baankete application mite mitete baankera woyi mootimmatera hattono mootimmata ikkitinokkitera uurrinsonniti baankete application noonsa tenera uyittano owaante xaadanokkitta ikka hoogurono Loonsanni loosinna mitteenni saysanni sokka mite ikka dandiittano.

baadiyete qooxeessira wayi tansae ha'rannohu dayiha ittiro a uutu bayinni jawa geeshsha mannanke gawaajjanno daafo tinne gawachura manusae amammannokkinna qooxeessu mnni baddilamannokki gede agaranna hero cu'mishiishshi hasiissannoakkisa utaa babbaxxiho faabiriku baheedha basi'ranno hieranno mannira gawacho agara hasiissanno

kalqete fayimmate agarooshshi tuqishsha yineemmo woyite xagga woy babbatewo uduunnichi fayyimaahu afi'neemmoh hirre calla ikkikkinni alinni woy kalqete deerinni gubbate beenkanninna irko assinanni gari manchi beettira ayyaayyantanno gaamo uurrisino garinni afi'neemmoh ikkino daafira

xagicho xissinonke bdmmoh xagicho budunni mininna kulluunni yanna gichngin xagichu kayinni luwo geeshshehe mannimmaanki gudda annoha ikkakkiru horunsi'ra girasiissannonke xagicho doorre horunsira ha'neessi

qarqaru keeraanchimma duuchu garinni agarremo qarqaru keeraanchimma garate mittu hallanyi callu qeechasi fulaxi dandaanno gaamotenni qooxeessu manni gamba yee qarqaru daafira keeraanchimma agare ishine tungannokki hattono ayerette gede hattona wayi bakkalamannokki wayi booraawe ba"annokki gede wayi qooxeessi'rekko bbateo qooxeessu wara qarqaru agarooshshi agarra dandiinanni mittimmani

adonna adote sirchi suuqe ineemmoti afaantinota ikkituwa ikkironno tebasi hi'ra'manno ado hidhannohunna hirannoho horoonsi're afamiyo gadinni adda'lanno baase ikkitulono adotewiinni kulaaminko mancimine saisikihu hidhabbannota ikkitino danfo co'itteni huluullo nookkita ikkituro looga dancha

shirote fayimma sirotte fayimma inemmoyeete co'itte ikkitino xaekka seessannosi manni manno widooni kulire kalanqeenna yannitte gennonnikkikkinni laqnni momootichu woy yesuusi widoonni kalaqu kaliiqite widoonni ikkiro lowo geeshsha co'ittetee fayimmaatineemmo tennira kainni gawajannore agadha hasiessanno

fayyimmate ijaari fayyimmate ijaari ninke anfummonte gedeenna gobbanke garinni mittu dani mittuu akatinni huhinnanni teokoonnira kayinni worranni babbaxxinoh fayyimate uduunni hee'rannonna fayyimate agarooshfira ikkitanno babbaxino xagga heedhanno daafoo gawajju kalaqantannokki gedenna wolu kikkisse hunannokki gede lowo qorowo assine loonsanni

dijitaale batooshshi hayra yannattinni afi'nanni gede korqoshuno hasiisanno kayinni mommuddu kalaqanturo wa huduullo heedhuru xawiinsanni basenna huurrinsha heedhuro lowo geeshsha albinni roore kaajjanno yitannoti nooe.

Hiite uurrinsharano hiite daddallu baserano mootimaniwinno mootimmawi ikkitinokki uurrinshuwarano faayyinansete owaante heedhano ikkonna kayinni Maga'note mini faayyinanse woluwinni baxxittano eonna fulo calla gamba assinanni hakkichi saenna muishunna woluri heeranokki daafo coite faayyinansete uurrinsha ikkittano daafo lowori dibushano.

hadeweelicho dano roore anga doogoti hattono wayi, hattono giirati hattona bobbaxxitehota mannu widoonni taraawanno dibbi widooni daggannota hodote giddo worre dagate gedenni gooxeessu manino mitteeni halame agadhiro lowo geeshsha dancha

Baanikete aplikeeshine lowo geesha mannaho horo uyitanno afanittanno woyi masimaru bashohu lowo geesha loosa hoogiro ise widooni silike horonisi'ne shotu garinni soqqatena woy adhate lowo kaayo kalaqqino kayinni isera mitte kullanitti hedhuha ikkiha ikkiro giddose baatoshu adhitannohu woy murittano woxi bashowii luphi yiinoha ikkanni haranni no tini kay maasitarratiro danifoy.

Hinkote fayimma agadhineemmo yannara hinkonke giddoodo hoshooshante woy dirite tatta'e woy giddoodo se'itante sheelte ba'annokki gedenna xuurtannokki gede intoommo sagalino akko marte ofolte giddo se tattaesse gabaajjitannokki wede lowo qixaawo lowoo xeinxallo assa agartannonke daafu hinkoonke seekina agadhi hasiissa

qaaqullu hkime yimemmuru qaaquullo owaante uutannoreti lama hee'reinna mandaa qaaquulli no agana gana kittiwaateteniunayittino sso 2mo haganinna kkuni qaaqullu owaante uyitannorenn ogimmansannino qaaquullu im ogimmaadhitinore qaaqullu haakime uyine woshshineemmo

ixagichohu yiniemmahu xagichu duuchu danihu no xagichohu kayinni xagisa callapitutti gawajju no heedhannosi kunne xagichu kayinni horonsi'nannihu bikkunniinnanimmaho worroonni qoropho gari ikkiro lowo geeshsha dancheho ikkino daafira xagichohu biffasi la'nanni horonsira lasiissanno

xagichu mitte xisora xiinqaaqe abbineenna umisiha deerrasi agadhinoha ikkannota mo'munku anfoommota ikkitanna te yannara kayinni kunni xagicho mitte uurinsha mootimmate uurinshawiinni afi'ne'noha calla ikkikkinni daddalaanoowano afi'nanni hee'nonni dafira hutenne qoxeessi'ra noori seekke buuxaminore ikkiro lowo geeshsha danchaho

fayyimmate loosaasine fayimate golinni kajeeltinore ikkitanna fayyimmate loosi iima callailacha tugguro lowo geeshsha dancha xeannonsari iimillacha tugge fayyimateema nonsa laooshshi bashshowiinni madhera geakkiro lowo manni gawajjamanno daafu insara hasiissannonsa erko aansanna'a hasiissannoe

Mobile banikete suuqubba yineemo woyte mobile hiranni base woy mobilete daddali mereerishati yaate kawiicho afi'neemori wolere ikkikki mobilete baanikete suuqubaat mobile baanikete suuqubba yineemo woyte giddo wodhinay womaasha wodhinay suuqeet yaate woy womaasha wodhinay

kaameela hiranni base kaameela hiranni base kaameelu uduunne gambba assine xaadinse woy mitto kaameela uurinseenna mannu hasattosi garinni hogobi kaameela mine manna hodhitanno kaameela ikko deeri deerisinni woroonni kaameela hasi'ri hasattosi garinni hidhanno umbaase ikkitanno

fayyimotte loosaasine fayyimate daafira mittu rigatiin sakki affinoreti wo'ma hegenno noonsa yaa ikkikkinni calla ikkikkinni fayyimmate daafira qixxaabbinore obimma noonsare yanna baala fayyimmate golinni qixaabbo munsa gidheestinore ikkisinu daafo fayyimmate widoo kalaqamannore seekkite afika agartan

jajjabba fayyimmate ijaarubba no ijaarubba kuri fayyimmate owaantira calla loonsoennita ikkitino daafo wolee karsa dihasiissanno maara yiniha ikkiha ikkiro hatte basira fayyimmate uduunnicho calla woranni daafoo fayyimmate horora calla horonsira hasiissanno gede xawisannori lowori hee'ranno

kaamiila hirranni baseera duuchuri karsamanna anfanni kunnino yineemmo wote gobaadi mitte gobbanni wole gobbara karsinewoy mitto kaamiila loosameha duucha gobba abinanni daafo karsamino uduunni hiramanno daafo jaawurichi hagiirtiisannorichidi loosamanno kunni kayinni buuxaminoh fiqaade uyiineenna loosanno manna wora hasiissanno

fayimmate loosaasini duuca hedhan beeruno noosi alinni liga doftee ranerse hattonoo batiyookki hedhannooroon irkote kaaphitaarmo heedhannof nagichu hisumo heedhanno tenne firikainni bobbaande laa hasiissanno deerideeriinsanni

yanna tenne yannada echansa fultanni noori qorqortanni noorini hattonno qarqaru keeraanchimmara jawa waagabbaattannoore geochu moodatu hakkuri noo kilatm hasiissnmosi tenneda kyinni baalunku ka anna phorooxeessanki agadha hasiissannonke ta afa hasiissanno

Xagichuho cilla yinoonni daafottikki wolu tibiwu woleho loosa hooga dandaanno kae xagichu buunxoonne desoteloo xaadinaikke akkiro uumi yannanni fayinse gumulote geeshsha horonsiranna hasiissanno waante afira meessi allanyi

Mobile baankete suuquba. Mobile baankete suuquba yineemmo woyiite mobile baankete widoonni woxe baankete sayiisanni garaati yaate tinino lowonta baxissanote.

Bura woxe Woyi kaashshe yineemmo woyiite anga adhinnanniho yaate wolu garinni du'namaanchoho yinanni. Tini hayyono lowo geeshsha danchate.

onillayinete hidhanna hiratte hayo o yite mulibadi kawaa babbaxxitinoti ayisitete ogeeyye ikkitinooti manna sorisiisate loossanna la'nanni tenne kayinni mootimmano illacha tugge qooqoro assi turonna daga baddarantannokki loosamiho lowo geeshsha danchahu

fayyimmatte ijaara yinnanni woyiite base doorre quchu mereero waante baalan tiillixannowa minni heekkiro lowo geeshsha daancho fayyimma kayinni hasiisannota ikkitino daahu illacha tunge loonsiro fayyimmate loosi jaba geeshsha hasiisannoo

dubbu latishsha yineemmo dubbu latishi lowo geeshsha hasiisannonke gobbate gedeno ikko qoqqowu giddo dagate gedeno kuni mayira hasiisaanonike yineemmo woyte dubbu dolame baiha ikkaha ikkiro gobbaankira iibbilu woy ayyirete gade soorro lowoti dagganno daafira dirqeno daa dandiittanno waa afira hattono babbaxxitiho jaddo giddora e'neemo daafo dubbu latishsh hasiisanno

Agunna sagalete mini tene yannara quchumaho mannu lowo geeshsha marre duuname horonsiranna la'nanni kayi sagalete mini danchaho, agu mini batiriha ikkiro hakko ofollite hossano woyi woxu fushshono batidhano daafo bikkunni aleeni ikkanokki gede mootimma seeru iima uurrite wortinori heeriro lowo geeshsha dancha ikkano.

fayyimate loosaasine fayyimatte gollira calla illacha tuggannotti roore anga fayimate looso loosanno rosiisatte woy hattono biirote looso hattono wolootu amadu daga ikkikkinni fayyimate loosi'rati loowo illacha tugge loossanno

hoorrete amadooshi gatiro mitte daaganno woyi mitte gobbanno jawgk'n kalaqantanno laanke kalaqantanno gorqorooshsho jiro jawuuri mommoldu kalaqantanno daafoo illacha tunge loo a hasiisanno loosooti

isipoortete amado lowoti richo giddosi amadinota ikkituha ikkirono xawo ikkino garinni egennotenni harinonna xiinxallotenni lophino luphi yino manni albilicho massagiro seejjote gedeno gobbate gedeno hasiisanno irkko assanni agarooshshunni hariro lowo geeshsha dancha lawannoe

kalqete fayyimma agarooshsh tuqishsha anfummon gede kalqete fayyimmate quagarooshsh quqi lobo geeshsha eeli geeshsha dirre irko assanna'nn tenne kayinni mitewa taalo irkannori okkad kalaqama dandaanno kune qa'miranna irko hasiisanno garinni shiqishi'ra hooba ikkitanno daafina dagatwinni eeli geeshsha shikkine shiqinshire lobo geeshsha

Real statete yineemmoti galtete ikko daddaloho jawu dirinni woyi jajjabba afidhino mannoti minitinoha woyi mootimma mintenna galate woyi daddaloho jajjabba uurrinshara horonsi'nannitta te'e real statete hakkicho kayinni mite qalame woyi mitu dani taphela qansenna hawa gede deerrasi agadhinokki manni marre leellanokkitta ayeeno afino.

rideweeltu dno basebasentera qixa banna mannu 1qlmnn la'anni tenneke hyinni agarate baalunku qeechanke noful hasiissannonke balalano dinoonke marayinumma kiro mitte lubbo hideweelcho tnunni ba'hakiro lowo geeshshi malarsanno riteweeltuddno jawa shimetnnoffi daafu seekkine agadha hasiissannon

mininna biirote uduunni daddalaano yineemmoti wole uduunne karsidhukkinni mine horosi'nayi uduunnenna biirote uduunne calla abbitanno konno kay mininna biirote uduunne daninsanni horonsanni hattono geeshshinsanni babbandanni konne fiqaade mootimmayiwii fushshidhanno woyiite kuririra calla yite fushshidhannoha ikka noossi xa'mamooshuno hakkii sa"iro hee'ra dandaanno daafo

Moobile baankete suuqubba giddoni qolle woxe sayse hidhanna hira horonsi'nanni bashsho woxe anga adhine ha'nanniha gatisano mooranono diaffidhano woyi woxu ba"anonke yine diyaandanni hattono kaarideo lawinore babbaxitino horora mootimma ikko baantanniri heeriro shotu garinni baantanni hayyo giddo mitete.

maga'note mini fayinaanse owaante yineemmo basera mannu bashshosmino gari ikka dinosi mootimmate loosi gedeno lta di-ikkitino mommoddonna sarraaqo hoogguha ikkiro lowo atoote afi'nanni base ikkitino daafu lowo illacha tungenna qurowo assine loonsanni base ikkasenni lowo ammanoonshe kalaqama hasiissannosi

Moobile baankete suuqo yineemmo woyte bura woxeno horonsirateno ikko giddoni saynsanni woxe duu'ninoonniha kawa ka'a horonsirate woyi wole hajorano horonsirate shotta hayyonni horonsinanite moobile baankete suuqeti.

fayyimmate loosaasine fayyimmate kulinni qinaabinorinna kixxaabinori ogeeyye ikkittinore ikkitanna fayyimmate loosaasinera illachata tunge irko hasiissannonsa yanna irko assininsaro lowo geeshsha danchaho korkaatuno fayyimmatenni gadda'amanno gawajamanno manni fayyimmate loosaasine hooguha ikiro owaante hooguro lowo gawajjo kalaqamma dandiitanno.

gobbaali daddalinna biiro woxu soorro koske inemowetetennira ffiqaadu nookkewe facho uyinikkinni loosanno daddalu wolo ikkehie'reennanni manna kawaka a qoltanno manni jaddo jawate ma tugganna anfanni daafo woxu ima calla ilacha tuggannokki gede asanna qorqora wmootinni qafoa dlowo geeshsha dancha laphanno

kaameelaa hirranni basera kaameeela itophiyu woy gobbate giddoonni loosamannoh ikkinookki daafo gobbate gobba diapine hirranni uduunnicho ikkino daafo mootimma ba'itiho seeranni worte konne dadda'lannonna hedhanno hiramanno manni mereero mereero uurritte farco uyitanni lamonku ragi horameessa ikkanno ikkarinni resuro lowo geeshsha woyyannoha lawanno

xagichu miya mettorichira xissowe mitte billiitirekkkiyori klaqa biro gargartannohorichonna gawajjo iillitannokki gede waante anno xagichi hoyineemm kunni kainni wo'munku qainsici daanchaho mootematedoonshi kannin

hedebeelcho dano agarooshshe agadha doogote widoonni hattono babbatiho ofaano widoo woleno korreentete widoo xaaddahoti hatteno wayi widooni qaaquullehono ikko jajjabbahono xaxaati hedebeelcho dano heedhanno daafo tennira balaxote qixaawo assanna agadha lowo geeshsha dancha

fayyimmate loosaasine yineemmoti fayyimmate gorinni callaa qajeelte fultinorenna woy xissamanno manna akkantanni aagilloote wo'ma owaante uutannore fayyimmatte ga'raane fayyimmate ogiyiwyfayyimmate loosaasineeti iyineemmo kudi kayinni woloottuwi bada sarichi woluu ogima woy diluuncaabbanno

taraawaanno dhibiku'u koiira sa"atte gadinoosi mitu mitu mannira foolunni mitu kikkisamatey mitu uddi'rino uduunni haa're uddiratenni taraawaanno dhb ikkino daafira jawa qoropho hasiissanno tenne lamala dayino dhibbino taraawaaha ikkino daafo duuchu manni tenne afe umisi qoropho assi'ro lowo geeshsha faayya lawannoe

kalqete deerenni fayimate agarooshshe tuqqishshi no kunni tuqqishsh fayyimate rubbate garinino babaitiwoota waante uunanniti heedhira dandiita qorqoroo assinanmitini no dandiita tenni kayirni fayyimate uurinsha agarooshshi tuquuhu

ariili istetete inemmosi katammate jajjaba quchummara aloonseennoh owaante afi'nannie tenney basera owaante afi'ranno manni filaminoha woy gotewonnigote gitdniri hatto jajjabba base'ra hee'ranno manna ikkanno daaku tenne owaante basera kinni duuchaanka beeqaancho assiniro lowo geeshsha lowori rosannori hee'ranno yee hedeemmo

Bura woxeeti yine woshineemmohu addi addi garinni suuqirino manchi babbaxewo garinni amaddino woxe woyi kiisete amande fullanni woxeeti yaate.

rajimmatte ijaara minnoonnihu hee'rirono yannante gudate looso e'nookkeerno looso agileessate qiroori baala wonsha hasiissanni kunni kayinni mootimmano seekkite affuronna ditinohasieekkisissuro danchah

yanna yannantenni fayyimmate oobinsha bidoonni fultanno kooliseenna hedo cu'mjishate gare duuchunnadaa fokkontne harunsanna manni qorowote n seeransa agadhimo garinni ikkannota wo'maanfuommo daafo illacha tunge assanna harunsa hasiissannonte

fayyimmate uduunni fayyimmate hoosoro horora calla hosannoh ittino daafira uwolurichira hosiisanna uwolurichira kikkisa woy baddalamanno gede assa binonki fayimate uduunni fayimate hororra calla hosanno gede assanni fayyimate uduunni gara uwfayyimate uduunni irko'maanni tono afino manni amammadanna horaameessa assanno garenni ronsira hasiisanno

babbaxxitino jarme gobbanke gabaajjitannota anfoommota ikkitanna jarmuwatini gabaajjitanno beette saadano lubbu noori baalu gabaajjamannokki gede hagaranna agarseisate widoonni kalaqamannori biifadonnina sujinoha qinaado ikka hasiisannosi yitannotti hedotte gedeehu nooe

fayyimmate uduunne hawa gede assine hunniha ikkiro fayyimmate widoo afi'nanni owaante moommoddo kalaqantanno daafo fayyimate uduunnicho garunni amadanna fayyimmate uduunni iima ugamasi losi'rironnonna xiinxallotenni lophino manni gaammiro lowo geeshsha afi'nanni owaante hala'lado ikkitanno yine hindanni

boondu ba'ineemoti boondu batineemmoti ontu birrifoonde tonnuti xibbuuinni attono lam xi boonde no boonde tineemmot giddo borrootnni imjaimmase kulle kayinni giddo maxaonshunni hakkuyi birri bikka giddosemaddiwota boondu batteneemmoxa kayinni yannate gede kkeekkiiro ontu xibbitinna komuoti fuultanni noinema shalaqe fultanni no

sirote fayyimmanni xaadannori lowore dkalaqunnino dandaanno kayinni jaddo bbabbatootennidaannoha kunne agaratte sirote fayyimma uodinshoonnite widoonni manno waante atiriso lowo geeshsha daancha huyitanni hedo hedhanno

agunna sagalete minee mannu daddaloho woy heeshshosi soorrara yee loosanno looso ikkiha ikkirono babbaxxiteyo basenni hadhanni daggeyo qooxeessu dagano ikkito horo afidhannorira balaxo uyine eotenni calla illacha tungikkinni mannu mageeshsha owaantetenni hagiidhino yiinayiite iima loonsiro lowo eono afi'nanni yitannoti heedhanno"e

baanketenna gutu maamara yineemmohu baankete hayyo horoonsinne gutu maamara kalanqeenna mittimmatenni loosannoha woy mitte afi'rate woyeote uurenshara worroonniha woy loonse gambassinoonni ikkanno kunne kayinni baankete hayyo injoonni uurrinsoonni maamaraati yinanni.

sidaamo cooranni dhagichu ciraaranni hursanno yaan xagichu hasiisanno masira xagichu a hasiissanni loore anga kalaqama ikkinohu lubbotenni basetinni base sa anno kalaqamira ragichu hasiisanno manchi beettirano saadateni hatto moichu misira xhagichu hasiisanno daafoo xagichu xisotilu xaatinoha ikka noossi

fayyummati ijaara hijaarsinanni woyite base dooranna qooxeessa seekkine la a atte basera waante hasiissannota wonsha balaxote qixxaawo ikkitanna tenne basera kayinni fayyummati jaara hagarsiisannonna qooxeesso la anmo manni qajeelinoha hegenno afidinoha ikka hasiissannosi

isipoorte yaa mitte gobbara baxilleho mittee gobbara keere duduwate doogofiino daafo ispoortote amadoohshi lowo geeshsha qinaado ikkirodaancha konne yinanniweete isipoortote goli hiduonni daannuri madu hoogguruduuchurino gophadihigannorno daannu daafo isipoortote amadooshie lowo geeshsha qinaaginoha ikka hasiissammassi daafira

dikko woy supermaarkeettete mirte yineemmoti babbaxitewo uduunne butukete yineemmota uddi'nata ikkito gobbaadinni dagewota gobbate giddoo ikkikinni gobbate gobbaan loonse shiqinshonni uduunne dikko supermaarkeettete mirtewe butuke yineemmo dikkotte afi'neemmo

gobbaadi daddallina biirote woxu soorro koske yineemmoweette gobbaadi daddalo calla daddallanni yinanni weete manna no kawiikaira saysatte fajjo uunanni base ikko woxeno hatto gobbate giddoode anna gobbaadiha soorrine owaante shotu garinni afi'nannina ammanooshu noo base ikkitanno

hikkuy hitee baserano qarqaru agarooshshi lowo geeshsha hasiisanno qarqaru keeraanchimma hedhuha ikkiro mannina lubbo noori baalu keeraanchimmatenni hee'ra dandiitanno hattono mannuno loosi're itte gale hee'ra dandaann konni daafira qarqaru agarooshshi keeraanchimma sofisiisa baalunku qeecha ikkitannota afa noo

isipoortote amadooshi ispoortote amadooshira gaamanni manni isipoortote golinni ronsohanna ixaawinoha ikkilo lowo geeshsha fayya humayira inido sipoortete widuo dakkannote gabacho eebisama hetti sama hattonno babbaxxitiyo seeri hee'ranno daafo tennira seeraafino manni ayyaa yamiro lowo sooro dakkanno amadono bowota assino

mininna biirote uduunni daddalaano mininna biirote uduunni badooshshu batirehu hoogiromino mini uduunni anfoommo biirote uduunnino anfoommowa ikkino daaho daddaltannuri lamunku badooshshe kultanni waagansano kultannimanno hasiranno gedenna woliwa hasire harannokki gede xawoho faajjete loossanno loosootti

siimu xaadoshi keeraanchimma siimu xadooshi keeranichima lowo geeshsha agarantinota ikka hasisannonke hakkaannitti mannu sirote garinni sirote widoo afi'neemmo kayubba lowoti hedhanno daafo agaraminonna keeraanchimma noo garinni ikkiro lowo geeshsha danchaho hatto yitanno hedo heedhannoe

qaaqquullu bambaxxotino rannara bambaxxino gawaajjonni madama dandiitan huulu gede samini nanfigi dassine waante unannia diikki dhiinxallote ikkino daako qaaquulle huunanni uwaante busulanna yanna agadhitinote akkasiissen

dijitaale baatooshshu hayyo yineemoti itiophiyu giddo gobbate gobbaanni lowo geeshsha rosameha ikkinonna itiyophiyu giddo yannaaa kawa anfoonitanna shota yanna giddo horonsi'nanni hee'nonita ikkite leellitanna tenne dijitaalete baatooshshu hayyoo anga woy bashsho rosamino garinni ikkikkinni masimaru baxxeehuni horonsi'ne hayyo tenni baatooshshe woy owaante uyiinanni.

wele gobbora la'meenno godeekki hayikke hikkiro baalunku manne baalunku qansichi owaante afi'rannoofa hawinateragaame afi'ranno owaante subbinota ikkitnno meera owaante anno labahur waanteno hattono qaaquulle manaadda owaante anno duuttu gari manni hi'ranno daafira giggeenke hora lubo geeshsha danchati

qaaqqullu akime yineemmoti qaaqqullu akime qaqullu ilamanno woyeete jawaata geeshsha qaaqulle amadde hanqaffe woy hanqanfanni gide owaanteensa garunni anno mannira hedo cu'mishishannore ikkitanna kuri kayinni lowo geeshsha galatama hasiissannonsa

hinkote fayyimma lowo geeshsha hasiissanno hinkote fayyimma hooggohaikkehakkiro hinkonodi biifanno mabbatiho gawajcora xissora sa'ne amammanni daafo hinkote fayyimma seekkine agara baalunku dirshanna baalunku laooshsheeti konninni ikkino daafine fayyimmalti iima assinanniri hinkonkoirano ikko wole bissaanke iima lowo qorophoassi'numoro keeraanchin masuuffanno

Adona adote sirchi suuqe yineemmo woyte ado hiranni woyi ado xuure ka'ne lalunni babbaxewoni galunni woyi mannu yannate horonsirana hiranni base woyi suuqete hakkicho ado lawinore worranni roore angannire iibbado ado, geinotta hattono shafame yinanni babbande ado affi'nanni mereersha woyi suuqe yaate.

jarketirikisi jarmete amadooshshe yineemmo woyte jarme babbaxittewo garinni duucha heedhanno duuchu garitino gawaajitannotino mitte gawaajitannokkitino heedhanno tenne kayinni egennaamino afinonna afamino manni agarafinonna amadanno gare base basete baxxanno daafo kunni mannira hasiissanno afaanshanna agarooshshe assaasio

kalqete fayyimmate agaroohshi kalqete fayyimmate agarooshshi tugi kalqete iima ikkannori qorqurtanno kalqete callakki kinni kalqete eeli geeshsha woradd tgh zounmati fayyimmate irku siisno basi baala eellite fayyimmate irku assitanno gede ikkase buunxoonnite

buqqeete dagate buqqeete fayyimma nooya gobbate jiro no yaate gobbate keeru noo yaatti fayyimma qansichahu fayyimma heedhuru lobo kaa'loaanno u misinni heessosi woyyessanno gobpano wohyaapanno yini ammannaanni taaffootti tenne yaa dandiino

fayyimmate poolise woy hedo cu'mishiisha yineemmooyite fayyimmate poolise fayyimmate golinni qixaabbe fayyimmate yannate dagganno baraawate dhibba ikko wole wole dhibb mannaho hedo cu'mishishanni keeraanchimma agadhinayi gedenna dhibba gargadhinanni gara mannaho hedo cu'mishisha rosiissanno uurrinsha woy base ikkitino daaho tenne base baalunku cufuta gidala'nummokki hedo cu'mishishanno yannara shiqhasiissanno

gobbayidi daddali biironna woxu sooro koseke yineemmoti gobbadi richo daallay kawa ka'a qollay richooti yaate gobbate giddoodiha ikki hokkeho woxu sooronohakko soodinonni yineemmo woyte amiirikuha itophiha duwayiha arabeeha babbaxewo kanaaduha chayinuyiha yineemo woxe soori'neemmo itophih qolleemmo base ikkitara dandeeta

Hedeweelcho dano agarooshshe yineemmohu mittu hallanyino ikko qooxeessu mannino agarooshshiho dano dagganno woyeettira balaxe qittaabi agaranno gara ikkino daafira umihunni kayinni hallanyu garinni sufanno mittu hallnyi hedeweelcho dano agadheha ikkiro mootimmanno ikko mittimmate qooxeessu mannino dano agara dandaanno daafira dano mamoote daggannonkenni hindannikkita ikitino daafo wo'mante yannara qixaambe agadha hasiissano.

isoortete amadooshshi ispoortete amadooshshi aliinni iligeeshshi amadooshshe haasiraannyi amadooshshunna agargarannohu woy kajeessa annohu hoogae ikkito ispoortete baxillino ispoortekkeegaamono daahurtanni hadhanno daafu ispoortete amadooshshi see kine agaarrara yanna uunannikki hajorkitoh daahu ispoortete hajora uurritino mannootti illacha tugguro lowo geya dancho

qaaqullu akime iyineemmori qaaqullu hakime qaaqulleho calla uurtinote qaaqullu akiminni maatirono badde affinote qaaqulliho kayinni mageeshi tagichi mageeshshi ii mageeshshi marfe mageeshshi kilineewwoy mageeshshi yannara waanta hasiissannonsaro seekkite affinore kitino daa fo'mo moddono kalaqantanno yinee dihuluullamanni hogeeyyeete

herebeelcu danooti yinayite hietteeti yine bande worreeti hee'rano hookkudu fedebeelcu dano fedeweelcho ikkitino laho hedebeelcure qalaqamannure baala na manna gawajjanno hitenoote yine adhine tennira kayinni mu qoropho assanna cuye kalaqamihu gedeensaanni cuye kalaqammo hattiratte ha'nanni doogo fota ikkitinota ikkasiissanni

kalqete fayyimma agarooshshi kalqete fayyimma agarooshshi kalqete dirinnitaashshe la annoanna dagate no mitte gobara woy lanmesse gobbara mittee gambaasse irko assannoha ikkino taalino garinni dagate ieli geeshshi dirranno garinni buutamino bicho irko assanna qorqoro assi hasiissanno daafi dagano xa'midhannore faajyote xa'miranna karransa ruukuunfa saawa hasiissan

duuchu gari taraawanno xissono mite mita issu bisokikkinsi udoonneehunni widoonni hattono anganni wayidoonni hattono wolu wolu garinni xilabbanno issuw noo daafu tenneda kainminimitulledo goroowo asinya heki lou geeshsha dancha ikkixannota afanna buuxa aseessanno

fayyimmate loosaasine yineemmote fayyimmate golira ahuurritinote fayyimmate daafira jawa geeshsha affannote fayyimmate daafira lowo hedonna lewo ogimma noonsare kkitino daafa gaamantannohuno kunni golira calla ikkitino daafa fayyimmote daafira duucha yanna duuchare loosanni dakate uurritanno garata mahasiissannonsare ikkitinota wo'monku afinote

bura woxe hanga amaaxxine woy asi'noonni daqiii saate woy yanna giddo afi'nanni hayyo baanketenni ikko manuwe adhinannibura awwoxeneemmo ku u kayinni bura woxeetineemmoranki angara kiirre hangate a'neemmokki gittoo quturetinewoy kiirotenni calla sahensanniyahakkonni baxxanno ogoxu danatineemmo k kuni bura woxeetineemmo hanga kiirri ha'nanni

hinkote fayyimma agadhinannihu bobaxxino saamunino babattiho xagga hashshi'naaniti no tenne kayinni yanna yennantenni haaroonsanna keeshshitannokki gide assa lowo geeshsha danchate tenne kayinni fayimmatte hinkote fayimma gargaranni saamunna base base iilisha danchate.

Maga'note mini faayyinanse qooxxeesira duuchu duuchu manni saraqamanna la'nanni kunino tii'aho yine loonsanni loosso ikkino daafira lowo amanoshi heeranna manchu umisi yee qorowo assa hasiisanotta ikkitino daafo lowore coyi'nanni lowore assine difullanni baseeti ikkino daafira lowo geeshsha hagiirsiisano loosi loossamalla noosi.

buqqeete fayyimma agarrsiisannohumihunni loosonna giddoodi keeraanchimma ikkitino daafira buqqeete fayyimma agadhate dancha looso loosanna baddaowolhooga lowo geeshsha hasiissannote buqqeete fayyimma jirote gobbaatino buqqeete fayyimma afinno manni lowo ikku assanno gobbaate

taraawanno dhibbi wolunni woleho sa a dandaanno daafira taraawanno dhibbi'ra yanna yanna agarre mannaho hedo cu'mishishnna qajeelsha aa hattono taraawanno dhibbi kalaqamanno yanna heeli geeshsha dirine waante a mootimmate widoonnino ikko fayimmate uurnisha widnni aaarammit ikkitineta baaloonkoo

kalqete deerinni nooti fayyimmate uureensha baalanka taalte iillishshannorinna irkko astannori heeranno konnida kayinni daga riqibbe fayyimmate hundaani loosannori baalunku eeli geeshsha dirisse loosanna irko dagate hasiissanno garinni ayyaayamma hasiissanno yitanote hedote gedeete.

Baankenna gutu mamaara, baankenna gutu mamaari lowo geeshsha duuchu mannira daddallu injono kalaqana anfanni kayinni sae sae baanketenna maamaru widooni kalaqantano momodo mannu hexxo mudhano gede assittano, yinanni woyte mannu woxe wolewa heere soqanonna giddoni adhano woyte baanke mudhitani noo gari woyi maamaru widooni affi'nanni hee'nonni irko bashotta di"ikkitino.

fajimmate uduunni doochu garihuno kunni fajimmate uduunne qorqowa ann yanna agarre owaante anno gede assa harunsi yannahissain uduunne kyinni tunganni batee seekkine lansa gede amada hasiishshanno

tophiyu garini lekkate kowaase gudo'laano woy ispoortete godo'laanora jawu agarooshshi dino yaa calla ikkikkinni albiwa rosammino gede calla la'neemo daafo tennera illacha tunge loonsiro gobbate gede luphi yiinori loosamanno yinne hendanni daafira

kaamela hirranni base duucha hooggara dandiitanno ikkona kayinni itophiyu giddo lowoti kaameella hirranni baseno tenni basera hajamaano woy hidhate martanno hallanyooti afidhannoti owaante mittu qarinookkixekkara dandaa noose mereeroho kaamela hirranni mereerishira loosanno manni qaxarame mommoddo duucha kalaqaantanno daafu woxinsa hawa gede ikkano

qarqaru keeraanchimma agarate mootimmate calla tungannita ikkikinni baalunku illacha tuge qarqara agarannohanna qarqara bifisannoha ikkiha ikkiro lowo soorro dagganno gobbate gedeno qooxeessu gedeno qarqara agadha baalunku qeecha ikitino daafo illacha tunge qarqaranke seekkine agadhino gawajjannorichiwiinni

manninke tenne yannara duucha hinge ala'numoro fayimmatenni gawajjamannohu baadiyyete olliira baadiyyete qooxeessira hee'ranno manna ikkino daafo kunne manna kayinni gawajjamannotana xissote babbaxeworichira monnu ikkita gatisatte hedo cu'mishiishanna hasiissanno owaante assa hasiissanno daafi'ra tini uudiinsha lowo geeshshe dancatte

fayyimmate uduunni agarranni base baalanchi muchani yokkahuggire fayyimmate agaroohshi baala wassisanno daa fayyimmate ilacha kinwe loonsiro lowo geeshsha daanchayitannoti yannira hedote gede nooe baalunku fayyimmate loose

Online hidhana hirate hayyo. Online hidhanna hirate hayyo yineemo woyte onilinete mitte basera hee'ne wole basera nooricho hajanijeena hiratenna hidhate hayyo horonisi'nayi yinanni woyte mitte basera mitte uurinisha hidhinayita kalaqinohu mannu woy daddalaano hedhuro hakiicho he'nooni base geesha haadhe abbate gaddachu noonisa hidhanna hirate hayyooti.

bayimate poolise woy hedo cu'mishieshsha minaanni weeteeedo cu'mishisnnihu samine mulla gedde ikkinne ikki kinni mannaho qaxxale albillichono umosi agadhannonna qoxeessa hagaran attono taadannore bahala akeeraanchi mate hillacha tuganno gede assitanno hedo cu'mishishanni afino manni qajeershisa lowo geeshsha hasiissannota lo

bashsho kalaqamunni dubbu latishshi sidaami gijjo haammatu kiirre gundannikkihunna maala'lisannohono muli yanna kawa kayinni mannu baatto loosanni hattono bire garinni diige hunannanna murmure hunanna sona ba'ino tenne kayinni daga qolate mannu baalunku gaado hakkira qule dubbu latishsh halashshiro lowo geeshsha dancha ikkanno

Oniliynete hidhanna hiramate hayyo ninke gobara basho yannara rosantinokita ikituha ikirono xa sae sae manu harunsananna sufisiissanna anfanni tennera kayinni manu mimitu ledo amanooshe alaqano gedenna amanooshu bairo qaafo adhinanni hayyo qoqowu garinni fulturo lowo geesha Dancha ikitanno.

Dijitaali baatooshi hayyolowo geesha biifadona qinaado ikkiitno

baanketenna gutu maamara yineemmo woyete baanke allanyu gamba yee woyi mootimmate gobbaadi ikkitoota baankete uurrinsha fa'ininnanniha ikkiro mootimmate widoonni fajjote worroonni woxu bikka bikkineenna fiqaade uyineenna loosi'nannita baankete gutu maamara yinanni kunnira kainni afi'nanete waante lamunkiwiiti mittetella bodooshshu dibaattirano.

mannanke shota gede assine la'nanna taraawanno dhibbi lowo gawajo gobbate gedeno assanna hunanna dobbobba'anna anfanni ikkinu daafira gawajjo lowo geeshsha iillitukkinninna lowo geesha daganke gawajjote giddudae ukkinni balaxote qittaawu assine hedo cu'mishiishanna daganke gatisa meessi woy baalunku qeecha ikkinota afa noonke

daga mootimma irkisse ikko uminsa hajora yite baxxinore rosaminokire loosuhanna jawa guma marekisissu ikkiro hattee daga mereerinni jawa daganoro daga bande afansha aanna albilicho jawaachisha gobbate lophorano lowo geeshsha kaajjilleho ikkitanno

mite mite yannara taraawanno dhibba mannu shota gede la"anno daafira taraawanno dhibbi lowo gawajjo abbannohu gobbate gedeno mite mite basera loworicho dh abbanna la'nanni daafo taraawanno dhibbi mulla gede assimela a dihasiissenni

hinkote fayyimma annu annisi agadhannota ikkitanna kayinni hinkote fayyimma hoogguha ikkiro mittu manchi afiinni afiisi giddonni fultannoti diilallote widoonni fulannohu afuu wididi fooli woleeho busha foole tareessanno daafo seekke agadha hasiissanno.

fayyimmate ijaara fayyimmate ijaara minnannihu doochu kayi loosu giddora einokki gatino fayyimmate ijaara buunxe qorqoro assiniro lowo geeshsha danchaho loonse baasentenni fayyimmate ijara yine minneenna loosu giddora einokki jawu fayyimmate ijaari dafira

tenne giddu dagate gedeno booxo haseessannorifjarmaoatordakkanno daaffa jarmoo tenni agaratenna manaaddu mini heedhinno gaaqullaawaantensa awa hasiissanno kunnira kaayinni lacha tugannohu ayitini loo baal anka kanse

buqqeete fayyimma buqqeete fayyimma heedhuro manchu hiitte kalqerano hiitte basirano hikko loosono loosani hiitte maateno ledo karisame hee'ra dandaano daafira fayyimate buqqe balaxo uuyine agadhinaninna huucci'nanni hattono kaaliqi ledo assi'nanni xaadooshshi buusa ikkitino daafo fayyimate buqqe woy buqqeete fayyimmara shota gede assine la'a dinno

hayimmate uduunni agaranno manni jao gorokoasahasiissannosimii'rami higekiro inayimo uduunnisnedronsonnni keeshshinoakahunnanni bosini biroowesi migoobannah saansawa iirawohaissammo huwa hasiissanno

fayyimmate daafira lowo hedo cu'mishiisha hasiisanno base baseenti tenne yineemmo woyete roore anga xissote gawajjamanno manni keeraanchimma agadha hoogate widoonni sagalate widoonni ikko hattono qooxeessa agadhate widoonni hattono mannimmaansa iima jaware gawajjo abbano looso loosate widoonni daannurichu baala gargartano.

fayyimate uduunne shiqinshanni woyite fayyimate uduunne xaadeensanni garu no fayyimate uduunni no owaantesi garinni baxxano daafo fayyimate uduunne hawa gede la'anna hunnanna dihasiissannonke fayyimate uduunne qurquranno manni no afinoha ikka hasiissanno.

fayyimmate hijaari giddo goxe owaante afiranno manno hattono kawa ka'aaranni minisi goxe daye owaante afi'ramanno kunni baala taashshate hakkiicho degimo qolle uunanni owaante fayyimmata calla ikkitino daafa fayyimmatte hijara yine xawino garinni xawoho faajjote loonsanni

dikko duuchawa rusantinota ikkituwa ikkirono dikkote qoodeessira kalaqmannori babbaxxaahanna base basetenni badaaha ikkanno dikkote kayinni uduunne massira uduunne suuriranno manni heeranno hattono woxunni uduunne hidhano intanirenna anganire hidhinanni base ikkanno daafira tenne basera lowo badooshshi dihee'ranno base basehu xaadanno gari heera chaalanno.

adonna adote sircho suuqe yineemmooti basho gopa hirranni woy arrishshote karreenna babbaxxihori teenneoo laweri hattonoo babbaxxiori wole wole orolle foolunni hunannori woy su'niilleese woy gadeese danase hunannori xuussiisanno weeri xae mitte basira worreenna ado suuqetenni hidhinanni garinna usulle qalaqantino daahu mittowa worreenna manno hidhanno

bbnqbmoobaalete banke sooqubba luucha hallanyu horonsi'ranno hayyo ikkitanna tenni shutu gari horonse'nanni hayyo wolu woy moobaalei mittu manchita angasi haa're woy maqoote maanxe anfannikki kiiro fe horonsi're ikkiro mootimma kunni manchi ra dhitanno qaafu xawu ikkitinota ikka noosa